Dabba n-vara ka shɛba ɡoori ba ka shɛba mi ʒiya n-lihiri ba dabba maa zaa yɛla liiɡanima mini jinjama shɛba liiɡanima maa zaa nyɛla zaɣ' sabila ka shɛba mi nyɛ buluu bɛ malla takara piɛla bɛ tooni mini reedionima ɡooni ɡba bela nimaani

Dabba m bɛ jiŋli ni yino yɛla liiga waɣinli n za bɛ tooni wuhiriba binshɛɣu o pili la zipili piɛlli do za o nyaaŋa n yɛ yɛllo ka so jinjɛm zaɣi sabinli dabba banbala maa yɛla liiga piɛlla ka so chinchini piɛlla ka di booi zaɣi sabila di zuɣu yino zaŋla o nuhi niŋ o nyaaŋa.

Paɣaba ata n ʒiya bi mini bihi ata Paɣaba maa ni yino yɛla liiga piɛlli ka gbubi bia o nuuni yinga chimdila pai daangi puuni ka kpam bɛ shilba maa puuni kpam gaɣali ʒɛya di nyɛla yɛlo o yaarila

niriba n be daani ka loori nim gba zaa chana loori maa shɛŋa nyɛla yellow shɛli mii red ka dibaayi nyɛ zaɣ'piɛlli anbrella nim gba zaa bela nimaani shabi bela anbrella nim maa gbuni n kɔɣiri nɛma jiramisa tambu dibaayi gba n be nimaani kuranim gba zaa bela nimaani ka saɣiri do ni.

Daba n-wari waa. Bi zaŋ la mɔri n so bi shee ni ka zaŋ shɛŋa n-yɛ bi nuhi ni. Bi gbibi la dari. Bi shɛŋa zaŋla yeri n-yɛ o liiga ka bi shɛŋa mi zaŋ n-niŋ liiga maa nyingɔli ni ka zaŋ di shɛŋa n-lo bi zuɣu ni. Kube tihi m be ni maa ni ka kuɣisi gba zaa beni. Kuɣisi maa shɛŋa nyɛla zaɣa piɛlli min yellow. Tiŋ maa niŋ la floored.

Kwame Nkurumah mezion m bɔŋɔ n kurima n-tam bini maa zuɣu nyaaŋgi maa sa bi duroin yila bin yara ka bi pɛbra paapu nima kom puni ka laa bin yara maa beni. bilidin ti tali shɛŋa n-za n kurima. bin meo zali maa nyaaŋa tihi bela dini.

Shab. n be daani nkohiri bi nema. paɣimaa yela chin chini liiga kaso chinchini ɔ sheeni ɔ zaŋla yer n niŋ o nyin goli ni ka bɔbi bɔbiga. okohirila albasanima paɣi shab mi gba zi o tooni n kohiri bɔradenima. paɣimaa zimi ka zaŋ o naba n tam kuɣu maa zuɣu.

Doo maa pilila zipili piɛlli ka yɛ liiga pink ka si jinjɛm jiya o gbubila o foon o nuuni ka di nyɛ yɛlo bi bɛla ankara daani foon duri gba zaa biɛla nimaani di nyɛla tambu dibaata do shab ʒila anbirɛla gbunni n kohari kubɛ kubɛ maa biɛla toroko puuni loori nim garitila numaani ka do so mii ʒi moto zuɣu

Bidibili n wari waa o yɛla liiga ka liiga maa nyɛ Ghana kalesi o niŋla rastar ka zaŋ tani ʒiɛɣu n lɔ o zuɣu ni tiŋ maa nyɛla mɔri m bɛ maa zuɣu ka Bipuɣibihi mini bidibihi zaya lihiri o bipuɣibihi shɛba sula jeensinima ka shɛba sichɛtinima ma .

Dabba n-ŋmɛri luŋsi ka niriba be bi tooni n-wari waa. Ban ŋmɛri luŋsi maa yɛla bin' ŋmahi. Yinga piri la zupilga ka ŋun bala maa bi pili zupilga ka kuli niŋ ninmɔhi n-ŋmɛri luŋsi maa. Ban wari waa maa malila samiɣigu bi naba ni ka bi piri namda. Gooni gba zaa beni ka bi draw xylophone pa di zuɣu. Gooni maa color nyɛla zaɣa ʒee min yellow min green. Tihi gba zaa bela ni maa ni.

Paɣiba ayi n wari kam bɔnsi waa bi zaŋla kan tɛnima nlɔ bi nyɔɣuŋzuɣu ka diza duna shee bizaŋ la yari n lo bi nyiŋ. golini kalo bi bɔɣiri zuɣu bi wari mi ka doso zabi nyaaŋa ngbubi kamara n mŋaariba fatɔ shab mi gba zaa zila binizuɣu, bi nyaaŋa maa nlihiriba.

Daba ayi nzaya. Yinga piri la zupilgu ka yɛ wari liiga. Yinga gba zaa sabigi mi. Bi zaa so la jinjam sabila ka yɛ wari liiga. Daba ayi gba zaa barila moto nima. Yinga gba zaa piri la zupilga. Loori nim dibaayi n-nyɛ accident.

Bipuɣibihi laɣim zaya do'so gba zaa zala bɛ nyaaŋa ka ye liiga piɛlli mini jinjɛm sabinli bihi maa yela liiganima din be paai bɛ duna bɛ zaa gbula bukunim yinga yela liiga buluu ka ŋuni bala maa ye waiti o yinga yela waiti ka di do zaɣ'sabinli ŋʋni bala mi nyɛla chinchini liiga

Doo zaya o sula geensi ka piri namda zaɣ'sabinli mini zaɣ'ʒee o chɛla o zuɣu liiga maa nyɛla yeelo saɣiri beni gba zaa ʒi o nyaaŋa ka pila gba shɛli din zaya nyɛ zaɣi'geerin loorinima gariti palli maa zuɣu palli maa yaɣili choochu ʒiya niriba gariti ni maani shɛba gba kɔhirila nema ni maani shee

Dabba za kom shee kom maa nyɛla dibaayi ka nini taɣi do'shɛba gbaari tankpaɣu maʒinima bɛla ni maani do'shɛba sola jinjɛm ka ye yela liiganima dabba shɛba yela liiga ʒee pabunima gba bɛla nimaani tiŋ maa daɣimi

Doo n ʒe teebuli tooni ka pili zipili sabinli bɛ gala woochi ka gbubi pɛɛn n sabiri gbaŋ zuɣu gbana shɛŋa gba pala teebuli maa zuɣu ka nye zaɣpiɛla ka paapu mini tii tam di zuɣu wanaptop gba tamla teebuli biraawu maa zuɣu ni o fone mini chaajanimamini.

Bɔraade dibaanu m-be laa puni mini zahim. Zahim maa duɣiduɣimi mini gala dibaata kpa' ʒiɛɣu gba zaa be zahim maa ni. Zahim maa shɛŋa nyɛla zaɣ' kara ka shɛŋa nyɛ zaɣ' bihi. Laa maa nyɛla zaɣ' sabilinli. Di tamla teebuli shɛŋa din nyɛ rɛdi ka si tonto zaɣ' piɛla mini zaɣ' sabila.

Bihi ayi n ziya yinga maa zila tiŋa ka o bɛli maa zi kuɣu zuɣu bia sani ŋuni zi tiŋa maa zaŋla o nuu n tabili o gora n tiɛhira o bɛli maa pun pamila o zuɣu ka gbubi afi n maasim bia maa doo mini bibila gba n za bi yɛanga bi bilifu maa yiɛ la o liiga ka chɛ o puli.

dabba dabba mini paɣaba m be paakini n chena ban be tooni maa nyela gbariti ka bɛ ye liiga piɛla ka so jinjɛm sabla liiga nima maa jɛbla chinchin nema yiŋa gba zaa be bɛ puuni ka ye liiga ʒee do'so gba be bɛ puuni ka mali teenkob'piɛla ka nye gbampiɛlli bi'puɣimbila n be tooni ka ye chinchin liiga ka gbibi filak ka bɛ sabi gaana m pa dizuɣu gbariti maa

Niriba anahi n-ʒi n-diri bindirigu. Doo maa mini bii maa ʒi la kuɣ' yinga zuɣu ka bii maa yihi bindirigu maa talindi doo maa. Bi malila paanu ŋmani puuni di min fork and knife. kopu gba zaa nzaya ka kom be di puuni. Bii maa zabiri maa nyɛla zaɣa waɣila m-pa o yaaŋgi zuɣu.

Niriba ata n zaya ŋɔ niriba ayi bela palli zuɣu yino guuri mi ŋun guuri maa yɛla liiga piɛlli ka piri namda piɛlli ka so jinjam sheli din nyɛ zaɣa nuɣusu o kpee n bɛ o tooni o ʒila gbarigu loori zuɣu.

Paɣiba mini m-be kom ni paɣb maa yiŋa sola chinchini zɛɣu kadi be zaɣi sabila kazaŋ o nuu n tabili otapaɣa. ka bi bili gba. za o sani obi ye liiga. dabi shab bela ko shaŋa dabam. kom maa daɣimi. bi gbibi la ŋmani di mini laa bi bɔrila salima shee.

Paɣiba mini dabba n-zaya do' ninkurigu gba zaa bela nimaani. O zaŋla chinchini n-lo o nyɔɣu zuɣu ka kpa sipɛsi ka ga wɔchi. Paɣiba maa yiŋga gbibila ŋmani mini kom n-nyura. Do' ŋun ʒi n-tabi o maa kpala sipɛsi ka ŋun gba ʒi n-tabi doo maa pili wiiki. Dabba maa shɛba zala ni n-lihiri bɛ ni nyuri kom maa.

Doo zaya n ye liiga piɛlli kuɣisi dibaayi mi bɛ o nyaaŋa dabba maa shɛba mi bɛla tinŋ bɛ kom batibatini puuni dabba maa shɛba malila paratinima maʒinima gba bɛla nimaani shɛba gburila tiŋa pipunima gba bɛla nimaani.

Ziliji chani ziliji soli zuɣu shɛba tamila di zuɣusaa ka shɛba mi ʒi di tooni shɛba gba bɛla di kpaŋa shɛba zala tiŋa ka mɔri mini kuɣa ban ziliji maa shɛba pilila zupili piɛla ka shɛba mi niŋ noosi maɣisinima laati pooli gba ʒiya

Dabba mini paɣabi n zaya ka shɛbi gbubi landari ka shɛbi mi gbaai binkoba ka gbubili zuɣu saa tihi zala bi nyaaŋa dabbi maa shɛb zaŋ la tanpiɛla n lo bɛ zuɣu ni paɣa maa pamla o zuɣu ka poolinim gba zaa zaya mtn nim pool gba be nimaa ni dabbi maa shɛbi chɛla bɛ zuɣu kolikoli.

Kontiraata nima n bɛ bi tuma shee tumda bi yɛla bi niɛma maa yunifɔm yinga liiga nyɛla ɔrɛɛnge ka di booyi zaɣa sabila bi zaa pili la zipiliti mashini nima bɛ bi nyaanga yinga gbubi la hoose bi leeyiri la tandi maa bini maa zuɣu kuɣa bɛ bi naba shee maa na.

paɣaba ayi n ʒia yinga yela liiga waɣinli ka bɔbi bɔbiga ŋun bala maa mi yela liiga mini jinjam sabinlli o bi bɔbi bɔbiga waya gooni m-be bɛ nyaanga ŋun ye liiga sabinlli maa ʒimi n tabiliri ŋmana paɣa titali maa kohirila kawana ka di tam buɣim zuɣu kube gba zaa m-be ŋmani ni zaya ka o zaŋ neeti n tam di zuɣu

Niriba n bɛ daani n kɔhiri bi nɛma ka loori nim gariti nimaani taksi nim pahila di puuni ka yili shɛli din za nimaani maa yɛ tambu buyi yi ahɛb bɛla ambrɛla maa tiŋli n kɔhiri nɛma saɣiri dola tiŋa paɣiso kɔhiri la alibasa.

Paɣ'ba maa bɛla daani shɛba bɔbila bɔbisi paɣa yela laɣiri liiga ʒi kamatoonsi pa parati zuɣu o kɔhirila kabaji karotinim zahim gba zaa n tam bɔɣiti zuɣu ka o kɔhira mana gba zala ni maani

Dɔɣita nim n chana, bɛzala yela neem piɛla, ka nyɛ gban piɛla, yiŋga ŋun be tooni maa pirila namdia sabila ,bizaaha pirilagulɔf ŋun be tooni maa, ŋmaligimi lihiri ɔ nyaaŋa, tihi bela bɛ nyaaŋa ka waaya gooni gba zaa be nyaaŋa do' so n ʒaya ka ye liiga piɛli ka piri namda sabinli, ŋun mi pirila nosemats sabinli.

paɣa mini o bihi ayi paɣiri nema yinga bɛla tahili ni puuni ka ŋuni bala maa suŋdi o ma ka bɛ paɣira chifɔɣi maa shɛŋa lola tiŋ nɛma maa shɛŋa bɛla basiketi puuni dugbala bɛ ni maani ka mɔri mini tihi gba zaa bɛ be nyaaŋa suŋ nyɛ duu zaani

Dabbi. mini paɣiba nzaya paɣisari bili maa ŋun be tooni maa, ɔzaŋla kentɛ n bɔb ɔ nyɔɣini ka zaŋ shaŋa n-so ɔsheeni do' gba zaa bela nyaaŋa maa ozaŋ la kentɛ. maa nlɔ ɔnyɔɣur kaso bi piri namda, kaso dabam zila kuɣu zuɣu ka ye chinchini liiga, paɣiso gba zaa nzɛ bi nyaaŋa, ɔzabri nimi, ka o nyɛ gban piɛli laasabu.